Dɔwɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒe. Woƒe ŋku biã ɖe dɔ ŋutsi vevie. Ame aɖewo tsia tsitre ɖo kuku. Edo eyea awu dzikplanyi. Ɖeka bɔbɔ heɖo kuku ʋie

Sukuviwo le sukuxɔme. Wo le nu ŋlɔm ɖe agbale me. Ame aɖe le wo megbe le emɔ nu. Woŋlɔ enu ɖe nuŋlɔkpe dzi si le sukuviawo megbe.

Mɔɖaŋutsinyalawo aɖewo tɔ ɖe eŋu aɖe megbe. Woɖɔ kuku ʋi ɖewo hã ɖɔ kuku dzi wodo edzi kple anyi wu wo.

Ameha aɖewo va dɔyɔƒe, wonɔ anyi hele afisi wo xɔna gbalẽvi le afi avakpɔ ɖɔkita. Dɔyɔla nyɔnuvi aɖe nɔ anyi le wogbɔ kpɔm, Aƒetɔ aɖe tsa atsitre.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ zikpui le koliko tɔm le gakpo mlekpui dzi. Etɔ kolikoa aɖe eɖewo lɔ ɖe agba me si wòda ɖe aŋe tɔkpo dzi. Ami le tukpa me le egbɔ kple tɔkpo bubu aɖewo.

aƒenɔɖewo nɔ anyi wóle abe ame atɔ ene le ɖesiaɖe ƒe akɔme la wóle flawɔ alo seƒoƒo tsihe ɖe asi

Nyɔnu ve le sɔ dzi le atsiaƒu to, sɔ la le zɔzɔm kple wo. Ŋutsu aɖe hã le zɔzɔm kplo sɔ la ɖo eye ŋutsua ɖeka le zɔzɔm kple esɔ adu adu.

Ŋutsu aɖe le gbeƒã ɖem ne amewo. Ele nu ƒom ɖe nuƒomɔ me. Wodo wo vuvɔmewuwo ame aɖe ɖɔ togbenya kuku.

Ŋutsu aɖewo tsi stsitre ɖe nane dzi. Woɖɔ kuku si ƒe amadedewo nye aŋtsiɖiɖi kple nu ʋi. Wodo awu abɔ kpi kple abɔlegbe. Wodo atalegbe hã. Wode ka gakpo ɖe le hehem yi ɖe dziƒo.

nyɔnu avɔ sitsala aɖe nɔ anyi gli ɖe eƒe avɔ dzraƒe edeme avɔ la éle alɔgbɔŋu kom heda asi ɖe avɔwo dzi

zikpi bɔboewo le afisia kplɔ̃ le dome dome nawo seƒoƒo tsi ɖe le emegbe eye dziɖegbe kaɖi hã le afima

amehaɖewo ƒokɔ ɖe tsi kuƒe le aƒeme wótsɔ sanyagba aŋegba kple aŋegowo va etsikuƒe wodó awu vovovowo ɖewo dó atalegbe kple awu kpuiwo

Dziɖgbeŋutinyala eve aɖewo le dɔwɔm tso dziɖegbekaɖi ŋutsi. Woɖɔ kuku ʋi do awu. Wotsiatre ɖe ŋgo aɖe me si ƒe amadede nye avumi.

Ŋutsu kple nyɔnu wo le tsi ƒum le tɔ aɖe si le Paɖi le Francedukɔ me. Ame aɖewo do awu eye ame aɖewo le dzimekpo.

Ŋutsu aɖe le nu ƒom ɖe nuƒomɔ me. Nyɔnu aɖe ɖo kuku si kpla dziɖuɖu dzesi aɖe. Nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe emegbe. Amehawo nɔ anyi ɖe emegbe.

Mɔmemi dzraƒee nye sia, eŋu, agba ee amagba mumu etɔ ɖe afi sia, amehawo le afi ya. Aƒenɔ aɖe kpa evi ɖe edzi me. Ame aɖe le ami, ami dom ɖe emɔ, eŋu la me.

aƒetɔ ɖe le asitrɔm tso dziɖegbe kaɖi ŋuti etsi le tukpa me rɔba tukpa me le egbɔ eye ɖeviwo ɖevi ziwo le.eŋtsi ɖevi zia eɖewo dó awu eɖewo medó awu o

Ŋu xexleme aɖe gbogbo aɖe tɔ ɖe a axɔ aɖe ŋgɔye xɔ hã bi dzo eye eŋu katã si ke le afi ma hã bidzo ke xɔ e aƒe sia enu sia le a e lɔɖi mɔ e to lɔɖimɔ sia wode aŋɔ edzi elɔɖi eameha aɖewo le mɔto hele nu siam kpɔm.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi heda afɔ ɖe afɔ dzi ɖe afi si wole detsiƒonu kple atsikutsetsewo dzram le. Wole tomato, agbitsa, aŋuti dzram le afi sia.

Ame etɔ̃ aɖe le seƒoƒo bɔ me. Le seƒoƒo bɔ sia mea, me ɖe sia ɖe le eƒe seƒoƒo ƒe kpo la gbɔ. E wo e wodo awu vovovowo. Maɖewo do awu abɔlɔgbe eye amewo do awu abɔ kpi.

Mɔŋutinyalawo le dɔ wɔm tso mɔ siwo kua tome nu xɔsiwo la ŋuti. Woɖɔi kuku. Wodo awu dzikplanyi. Awu si wodo la ƒe amadede nye blɔ, dzomafi kple bubuawo

Ame ene le afi sia. Nyɔnuvi ɖeka aɖe le agba ɖe asi. Ɖeka si ble taku de asi agba la me eye ɖeka ede asi enugbɔ. Ɖeka le enu kom eye nenelia le wo megbe.

Ameha aɖewo le dziɖuɖu ƒe ŋɔnudrɔƒe le Amerika. Wonɔ anyi ɖe ɖoɖo tɔxe aɖe me. Ŋɔnudrɔlawo le zi me eye senyalawo hã bɔbɔ anɔ anyi. Aƒenɔ aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔla la ƒe nugɔ henɔ gbale me kpɔm.

Aƒetɔwo woame ade ɖe dɔ wɔm tso eʋegba ŋutsi. Ame ene eɖo kuku aa ee aŋutsiɖiɖi. Ewodo trouser alo wodo atalegbe eye ame eve meɖo kuku o. Wole dɔ srɔ̃m le aƒea ɖɖee gbɔ.

Dzo dze atsidɔwɔƒe aɖe. gbadɔ le afi sia. Dziɖegbe ka aɖe si woxatsa hã le afi sia. Nu dzi bable aɖe hã le atsia wo dzi.

Amehaɖewo bɔbɔ nɔnyi ɖe kplɔ ŋutsi le xɔme , ŋutsu aɖe dó awu ɣi , nyɔnuvi aɖewohã do awu ɣi wóle ŋuŋlɔm ɖe agbale me kple nuŋlɔtsi

Afɔdzraƒe aɖe si le exɔ aɖe ŋgɔ. Woɖo atsyɔ na afɔkpa sia tɔxe aɖe. afɔkpa sia nye afɔkpa si nàte aƒo afɔ ɖe me bɔbɔe.

Ameha aɖe wo le afɔ zɔm. Woyina ɖe edu yeye aɖe me. Wo le woƒe agbawo ɖe asi ɖewo kpla agba ɖe dzime ame aɖewo le atsi aɖewo te.

Ameha aɖewo le asi aboƒoƒe, wole afɔwui kple afɔkpa me. Wodo atakpui kple dziwui ʋɛ̃, ameha aɖewo le anyinɔƒe eye ame aɖewo hã le atsitrenu hele wo kpɔm ɖo ɖa.

Ŋutsu aɖe do awu abɔ kpui, edo talegbe, ebɔbɔ nɔ anyi, ʋedzo legba aɖe le eƒe megbe. Eɖo asi nudzadzra aɖewo ɖe kplɔ dzi, ati aɖe le afi ma eye xɔ aɖe hã le ŋgɔgbe ɖaa.

Wo ɖa wɔm na aƒetɔ aɖe le ɖa wɔƒe, ɖawɔla la ɖɔ ɖiɔ kuku eye wotsɔ ɖawɔmɔ hele ɖaa wɔm nɛ. Ya fafa gbɔmɔ hã le afi sia.

Ameha aɖewo le ŋu me le modzakatsaɖiɖi wɔm le ave ɖoɖi aɖe me. Atiglinyi ɖeka le eŋu la ŋgɔ eye atiglinyi ɖeka hã le eŋu la ƒe megbe.

Afrika ɖevi aɖewo wɔ atu na yevu nyɔnu aɖe. Nyɔnu sia le gaŋkui yibɔ aɖe me. Ame siawo tsatsitre ɖe aƒe aɖe ŋgɔ, ŋutsuvi ɖevi dza aɖe hã le wo gbɔ, medo afɔkpa o.

Ŋutsu aɖewo le exɔ aɖe me. Kletifɔ hã le afi sia. Ŋutsua ɖeka tso kaƒomɔ ɖo eto nu. Ŋutsu eve aɖe tsia tsitre ɖe ɖakago aɖe ŋgɔ.

Nyɔnu aɖe le dziƒoxɔ dzi. Ewɔ ɖa ɖe ta kpɔ, edo kɔga, edo awu yibɔ eye wo bɔbɔnɔ zikpui me. Ele as item ɖe kɔmputa dzi. Aha le ahanokɔŋkɔŋ me nɛ le ekplɔ si dzi kɔmpita la le la.

Nufiala ŋutsu kple eƒe sukuvi nyɔnuviwo le nu srɔ̃m tso dzɔdzɔme ŋuti. Wole sukuxɔ. Woŋlɔ nu ɖe nuŋlɔkpe dzi si eƒe amadede nye gbemumu

Ameha aɖewo le dzrolo dom, wole gbɔ lɔm. Wodo awu yibɔ. Ɖewo do awu dzĩ. Ame aɖewo ɖɔ kuku dzĩ. Aɖewo ble ta kple nyagãdzĩ. Wolé mɔklatsi si dzi woŋlɔ woƒe vevesese kple nuƒedzidziwo wo ɖa. Xɔ ɖe hã le afi ma.